Abaana abato babiri batyaime ghansi kwiitaka nga era basimyegho obwina obuwera nga eriyo omuzano gwebalikuzana kumpi webali ghaligho amayumba amabitirivu nga amayumba gano gasirekebwa n'eisubi.

Amaato agagheraku gali mumaadhi, amaato gano gakolebwa mumbagho nga era gasigibwaku langi edhendhaghulo nga endheru, eyabbululu, eyakiragala, n'endhirugavu. Ebinoni buli bbuluka era buli bbulukira ghaigulu ogh'amaadhi.

Ennhimilo enhenhe elimu amagyani. Amagyani gano gakulira ghansighansi, nga ela gakula gagema. Ela bwegatuuka ekiseela gakungulwa, gayanhikibwa.

Emiti gyasimbibwa kumbali kw'oluguudo nga era kumbali kw'oluguudo kuno era kwemelezeibwaku mmotoka edhighera. Oluuyi olundi ghaliwo amagaali agemelezeibwawo, emmotoka n'amagaali nebimu kubisinga okukozesebwa mu by'entambula nga kwotaire n'amapiki.

Abasaadha basatu balinze eri amaadhi, ababiri bemeraire ate oghundhi alimumagati atyaime era nga atyaime mukagali abantu abalema mwebatera okutyama.

Enkembo enkulu egemye ku nkembo ento eli kugyetegereza mu kutu. Enkembo nh'edhimu ku bisolo ebiba nh'amagezi ela eyendha kwebisa oti bantu, eidhi okulabilira abaana bayo nga abantu bwebalabilira abaana abato.

Emmotoka eyemeleile kumpi nh'akati akatono. Emmotoka enho gheli ghaligho obusubi obutontono obukalu. Ela ghaligho nh'abantu basatu abemeleile kumpi nh'emmotoka enho. Mmotoka enho ekozesebwa kutambuza balambuuzi.

Ekizimbe ekya kalina kilingilire oluguudho nga ela y'oluguudho eliyo ente endhilugavu nga elimu nh'ebimyamya ebyeru eli kutambula nga eikilira okugya y'ekalina. Kalina enho yasigibwaku langi edh'endhaghulo nga kyenvu, emmyufu nhi kilagala.

Ebisolo eby'omunsiko binha bili ghalala, ela ebisolo bino bighangalaiza amatu, bili oti eliyo kyebili ghulilisa. Ghebili ghaligho eisubi lingi, nga ela ghaligho nh'emiti.

Omukazi ayambaile saati emyufu nga asibye nha katambala ku mutwe, yetwise baafu ku mutwe, ebaafu enho ya langi ya bulu nga ela mulimu ebintu ebyendhaghulo nga soghanhi, ebigiko, ghuma.

Empala eri ghaigulu ku muti empala ekisolo ekitela okuba kyonka era emanhibwa olwo kuba nhe misindhe emingi, eidhye okuninha emiti era etela kulya ebisolo nga etwiga nhe'bindhi.

Endhuki embitilivu dhegemye mu bikunsu bibili. Endhuki dhino dhilina langi ya kisiitaka nga mulimu nh'obwalaala obwilugavu. Endhuki dhiba dha bulabe bwe dhiba dhisumbuyibwa ela dhiluma nh'olwisi dhaita nh'okwita.

Oluguudho olw'eitaka lwambuka. Eliyo emiti emingi emiti ginho gili kumpi nha kumpi aye ate ti kibila nga ela ghaligho omuti oguliku akaswa.

Omukazi atyaime ku lubalaza lwe nnhumba nga yesibyeku leesu eya langi ya bbulu. Ghaali ghaligho obwana bubili nga eliyo akamugemyeku akatambaile lugoye lwonalwona, ela kumpi ghaali ghaligho nh'abakazi abandhi babili oghundhi ayemeleile ate oghundhi akutaime agemye olweyo ali kweya lubalaza lw'ennhumba

Endhoki embitirivu dhili ghalala edindhi dhili bbuulukila mwibbanga, endhoki dhitugasa inho era nhe dhikoola omubisi ate endhoki dhinho dhisobola era okuba edho bulabe kuba dhiruma.

Abaana babiri abato bemeraire aghali ente, ente dhino dhiri isatu kuliku endheru, kwabaku edhiri n'ebirugavu, n'ebyeru ente dhino dhiri kulya eisubi.

Akaana akato akalenzi akambaire omudhoozi ogulimu ebya bbulu nh'ebilugavu nga nh'enkofiira yako yona ya langi ya bbulu kagemye ekyenhandha nga era kaghanhike ekigalo eky'omukono ogundhi kasanhufu ate einhuma ghako ghaligho omusaadha ayemeleire nga ali mu mudhoozi mummyufu n'empale enhimpi eya langi ya bbulu.

Elyato liri kumaadhi nga era eriyo ayemereire mulyato lino agemye akatimba nga akatimba kano kali mubbaafu eya "orange", ayiza oba alikwalula akatimba kano okuva mumaadhi nga oba alitola akatimba kano okuva mubbaafu nga akaisa mumaadhi.

Ebisolo ebye ndhaghulo bili ghalala nga nho muli endhovu, envuvu, embogo nhe bindhi kamaala nga era ghebiri ghaligho amaadhi ghabagho nheitaka erizilaku isubi.

Emmotoka edhiwelaku dhili tambulila ku luguudho lwa kolansi. Dhonadhona dhili kugya luuyi ndala. Oluguudho kwedhili tambulila luboneka bulungi inho ela nga luli ku mutindo ogutukainhe.

Amaato amabitirivu gali ku nnhaanda enene nga era amaato gano gonagona gali kugya luyi lulala. Kumbali okwo nnhaanda kuliku ebizimbe ebibitirivu. Ebisinga ku yo bya kalina era byeriranagaine

Amatooke amabitirivu bava kungula mulusuku olunhenhe, olusuku luno lulimu ebigogo bingi nga era amatooke agatoleibwamu mangi, agasinga kugo gasibibwa kupiki ni kugaali.